A jama’a barkan mu da warhaka a yau zanyi Magana akan hanyoyi wanda za’a iyya bi domin a rage jiki ko kuma ƙiba. Hanyoyin daza a iyya bi domin a rage sunanan da yawa. Kaman wannan na ɗaya a hanyan da za’a iyya bi domin a rage jiki shine a rage yawan shan sikari ko kuma a kaurace wa shan sikari gaba ɗaya saboda jiki yakan maida sauran sikari izuwa kitse domin yayi ajiyanshi a jiki. Na biyu a rage yawancin abinci mai bada ƙarfi a jiki irrinsu masara, dawa, gero da ire irensu saboda shima jiki yakan maida sauransu zuwa kitse domin yayi ajiyanshi a jiki. Na uku ƙara yawancin abinci mai gina jiki irrinsu wake saboda yayin ajiyansu a matsayin kitse, wato inna nufin jiki bayayin ajiyansu a matsayin kitse. Na huɗu a rinkayin amfani da mai irrinsu man atuli da manja a wajen yin girki saboda basu taimaka wajen yin ƙiba ko kuma mutun ya ƙarayin jiki. Na biyar a riƙacin ‘ya’ ‘yan’ ittatuwa irrinsu mangwaro, lemu, kankana, gwanda da sauransu. Saboda wannan suna taimakawa mutum domin kada yayi ƙib. Nagode sosai

jama’a barkan mu da warhaka sannunmu da sake saduwa a yau zamuyi bayani ne akan haihuwa na mata yancin haihuwa na mata wato yanci wanda aka baiwa mata domin yin zabi gameda juna biyu haihuwa da kuma hana daukan ciki akwai manyan sashi guda uku a gurin wannan gwaji na daya wannan sashi ana kiranta damar yanke hukunci shi kuma wannan damar yanke hukunci sashine wanda ya kunshi baiwa daman yin zabi gameda yawan ya yan da zata Haifa da kuma tazara tsakanin juna biyu da kuma lokacin da zata sake haihuwa sashi na biyu yancin samun bayanai da illimi akan lafiyan ta ya shafi mahaifanta da kuma harkan haihuwa akwai yanki na uku wato shine yankin kada ayi mata tsangwama a tilasta mata ko kuma aci zalinta akan hukunce hukuncen da mata zata iyya dauka wa akan harkan haihuwan ta da kuma lafiyan haihuwan ta

Jama’a barkan mu da sake saduwa a yau zamuyi Magana ne akan shawarwari guda uku wanda suke tallafawa garkuwan jiki. Na ɗaya shine san rayuwa samun ishashshen bacci na tsawon sa’oi bakwai zuwa tara a ko wace dare yana matuƙar taimakawa garkuwan jiki’ ayyukan matsa jiki kasan cewa kanayin ayyukan motsa jiki kamar yin tafiya cikin gaggawa, tuƙin keke na tsawon mintuna talatin a kowa rana yana matukar taimakawa garkuwan jikin ka. Sai kuma kada kasha taba sigari saboda shan taba sigari yakan iyya raunana garkuwan jikin ka matuƙa. Yanayin abinci abincin kayan itta tuwa Kaman su lemu, mangwaro, ayaba da sauran su yana ƙara inganta lafiyan jikin ɗan adam. Kuma yawan shan ruwa mai yawa taimakawa garkuwan jiki tai aiki yanda ya kamata. Na uku shine shan magunguna na bature wanda yake taimakawa jarkuwan jiki, sinadaran irrin su wanda ake samu a lemu da kuma sauran su wanda hakan yana taimakawa sosai.

Wato ga alaman wanda zai iya nuna cewa ana naƙuda: na ɗaya akwai matsewa, wato mahaifa zai fara ya matse, zai kuma yana sakewa. Wannan zai fara a hankali, sanna yake ƙara rufe a hankali a hankali. Na biyu akan iya samun ruwa yana sauka daga bakin mahaifa, wanda zai iya zama launin ja ko kuma launin kore. Wannan zai faruwa, wajen kwanaki ko kuma satuttuka, wani lokaci ha rya kai kusan wata, kafin nan, matsewar ya fara. Na uku, akwai ciwon baya, ciwon baya, yakan iya farawa. Na biyar sai fashewar ruwa, za ta iya fashewa yayin da naƙuda ya ci gaba, ya kai kusa da lokacin haihuwa. Wasu da akwai saukanta, lokacin nan, suna iya sugan zai sauka ya yi ƙasa, ya sauka a ƙasan mara. Mun gode.

Maudu`i mai mahimmnci, shan barasa na iya yin tasiri na ɗan gajeren lokaci tare da dogon lokaci akan lafiyar jiki da ta hankali, ga wasu mahimman abubuwan da ya kamata a yi la`akari, tsarin gajeren lokaci, na ɗaya rashin hukunci da daidaituwa, shaye shaye na iya shafar da dabarun yanki shawara da kuma kare haɗarin, na biyu rage yawan shan giyayana haifar da ciwon kai tashin zuciya da gajiya, na uku gwargwadon barasa, yawancin barasa na iya yin barazana ga rayuwa, tasirin dogon lokaci yawan shan barasa a kai a kai yana haifar da jaraba, na biyu, lalacewar hanta, yawan shan barasa yana haifar da kumburin hanta, na uku kare haɗarin ciwon daji, an danganta shan barasa da haɗarin wasu cututtukan daji kamar hanta, nono, ciwon hanji, na huɗu, matsalan taɓin hankali, shaye shaye na iya haifar da yawan ɓacin rai, damuwa da sauran matsalolin ƙwaƙwalwa, na buyar cutar zuciya, yawan shan giya na iya ƙara hawan jini, bugun zuciya da haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya, ƙa`idojin shan lafiya, na ɗaya, daidaitawa shi ne mabuɗin, na biyu kuma ranakun shaye shaye, kaurace wa abokanaye a lokacin da ake zuwa don a wannan ranaku na shaye shaye.

Yawanci da dama kwayoyin cuta akwai wasu halittu ne da suke yaɗashi wa jama’a da kuma dabbobi. Akwai cututtuka wanda suke kama dabbobi kamar su cutar lali wanda wata dabba wanda ake kira goneriya shi yake haifar wa, cutan tana shafan karnuka da kuma ire iren dabbobi. Akwai kuma wani cuta da ake kira fulasmosis wanda wata halitta mai suna alafulasmosis take haifar wa wanda kuma cutar yakan kama karnuka kulyoyi da dabbobi. Akwai kuma cutan dake kama ɗai ɗai kun mutane kaman cizon sauro cutar cizon sauro wanda kuma sauro yake yaɗashi. Akwai kuma cutar da ake ce mata alajidamatitis ita kuma cutar da karnuka da kyanwa ke yaɗawa. Akwai wata cuta wanda ake kiranta da suna hifus wanda inkesiyafisis ne ke haifar dashi yana shafar a kalla akuyoyi ne. akwai kuma wata cuta da akece mata tirifanasomiyasis wanda tirifanasoma sufashi yana shafar da wannan cuta ga dabbobi da kyanwa ke yaɗawa. Akwai wata cuta wanda ake kiranta da suna hifus wanda inkesiyafisis ne ke haifar dashi yana shafar a kalla akuyoyi ne akwai kuma wata cuta da akece mata tirifanasomiyasis wanda tirifanasoma sufashi yana shafar da wannan cuta ga dabbobi.

Awon ciki, ko juna biyu, wato muhimmin ɓangare ne, na kulawa da mai juna biyu, da kuma ɗan da take ɗauke da shi. Waɗannan gwaje-gwaje ne, waɗanda akan yi su, da tattaunawa, tare da mai da hankali a kan lafiyar jariri da uwa a lokacin da take ɗauke da ciki, har zuwa lokacin da za ta haihu. Gwaje-gwaje sun ƙunsa, ɗaya, duba nauyi, da tsayi. Za a auna nauyi da tsayinku don kiɗiye ma’aunin jikinku. Na bi ama, na biyu, gwajin hawan jini. Yin gwajin hawan jini, na yau da kullum, zai iya gano abubuwan da za su iya faruwa, kamar irin su, pre-eclemphsia. Na uku, gwajin fitsari. Za a bincika, domin a gane ko kuma akwai cutan shuga da uwa take da shi. Na huɗu, gwajin jini. A wannan, za a ɗauki samfurin jini, domin a duba cutar anaemia, da rukunin jini, da kuma yanayin rhesus, da kuma tantancewar cututtuka kamar su HIV, da hepatitis. Na huɗu, ana Ultrasound Scan. Waɗannan, akan yi su ne, ana amfani da na’urori, da kuma sauti don a san, yanayin yanda jariri ke kwance a ciki.

Dabarar bandejin juye-juye hanya ce da ake amfani da ita don shafa bandeji takafa don tallafi matsawa don sarafa rauni ga jagoran matakai wanda ake amfani da bandeji don juye-juye shi ne na ɗaya a naɗa kayan za ka buƙaci bandeji da kuma soran kayan amfani na biyu shirya gaɓobi a tabattar da an samu tsafta da bushewa da kuma babu tarkace ko kuma babu tarkace ko riguna waɗanda za su iya kawo cikas a yayin yan aikin bandejin yaya ake amfani da bandejin na ɗaya a fara da nesa me nisa za a fara da shafa bandeji na ƙafa tare da bandejin ya mamaye raunin ko wurin da gun ya shafa da kusan rabin faɗin bandejin na biyu a fara juyewa na farko na ƙuƙu a maidalƙibla na a huɗu na cigaba da karkacewa na biyar a maimaita juyewa juye da shi bandejin ɗin.

zazzabin cizon sauro zazzabin cizon sauro cutace mai tsanani da kuma hadarin gaske hanyoyin da ake kamuwa cizon sauron sun hada Kaman haka na daya akwai wata kwayar cuta da ake kiranta fulasmodiyom ittace ke haddasa na biyu cizon sauro idan sauro yachiji mutum wanda yake dauke da wannan cuta yakan sa masa wannan cuta na uku rashin tsafta wuraren da basuda tsafta suna cikin hadari domin wannan ciwo yakan yadu a wuraren da babu tsafta na hudu ruwan tsaye ruwan dake tsaye yana samar da wurin kiwo ga sauro yana kara hadarin kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro na biyar tafiya zuwa wuraren da zazzabin cizon sauro yayi Kamari yakansa akamu dashi na shida rashin mallakan kariya Kaman rashin kwana a cikin net gidan sauro na bakwai rauni na garkuwan jiki jama’a da suke fama da cutan Kaman hiv wanda yakan karya garkuwan jiki yakan sa wannan jama’a su zama a cikin hadari na irrin zazzabin cizon sauro nagode

Karin haihuwa yana nufin hanyoyi ko na’urori wanda ake amfani da su don farin ciki. Ga wasu daga cikinsu, akwai hanyoyin hormonal na ɗaya akwai kwallon wato maganin ɗaukan ciki na baka mai ɗauke da asturojin da kururistarun, na biyu akwai parce wato transfamal branch wanda ake sakawa a jikin fata, na uku akwai zobe wato zoɓin farji mai sakin hormons, na huɗu akwai kuma allurai wato allurai na hormones kaman su beto, huzila, na biyar akwai dasa wato ƙaraman sanda sa ake sada a ƙarƙashin fata tana fitar da ƙwayoyin hormons. Akwai kuma hanyoyin katanga ɗaya, akwai kwaroron roba na maza, na biyu akwai ɗaya plug.

A baya-bayan nan dai jihar Bornu ta fuskanci munmunan anbaliyan ruwa musanamn a Maiduguri babban birninta, anbaliyan ruwan ta faru ne sakamakon gujewar madatsan ruwa, a nan inda dubban ɗaruruwan mutane suka rasa matsugunansu da kuma daɗa zanjo asaran rayuka da dukiyoyi dangane da bala’in ƙungiyoyi da dama sun yi gangami don ba da agajin jin kai, ƙungiyan agajin red cross ta Najeriya ta tura ƙungiyoyi bayar da agajin gaggawa zuwa yankunan da abun yashafa sun ba da muhinmin ayyukan tallafi agaji na farko an ba da kulawan likita ga waɗanda suka ji rauni ko kuma suke buƙatan kulawan likitoci a agaji. Na biyu an rarraba wa al’umma ruwan sha me kyau domin gujewa daga kamuda cututtuka, agaji, na uku matsugunai an ba da matsugunai na gaggawa wato haɗin kai da hukuman ba da agajin gaggawa ta jahar Borno don kafa matsugunan wucin gadi da kuma samar da muhinman kayan agaji.

Anan ga wasun guraren shayarwa wanda za su iya taimaka ma jariri ya ji daɗi da talashi na ɗaya ruƙun jariri ɗauki jaririnku a hannunku da kansu a jikin makarkashiyan gwiwarku kuma fuskansu yana fuskantan naki na biyu kama da rukun shinfidan jariri anma tare da kan jaririn a hannun ɗaya yana bada sauƙin samun saukin daɗi na ta luru riƙe kwallon ƙafa ki riƙe jaririnki a ƙarƙashin hannunki ƙafafunki suna nuni zuwa bayanko wato hankali yana taimakawa wa iyaye mata masu girman nono ko wayanda suka sama sashin sisirya na huɗu matsayin kwanciya kwanciya a gefenki tare da jaririn yana fuskantanki yana bada dama shan nono cikin sauƙi

Shaƙewa na iyya zama gaggawar barazanar rayuwa musamman ga jarirai. Ga jagorar matakai matakai na yadda ake bada agajin farko musamman ga jariran dake shaƙewa. Na ɗaya ka natsu saboda firgita na iyya haifar da rashin yanke hukunci. Na biyu tallafawa riƙe kan jarirai, kiƙe jariri a tsaye da kansa a ƙasa da jikin su. Na uku maganin baya yi amfani da ɗinɗigin hannunka danyin tafi guda biyar cikin sauri a tsakanin kafaɗan jariri. Na huɗu cikin ƙirji idan gwajin baya bai tasiri ba sai a juyar da jariri ayi bugun ƙirji da sauri, sannan sanya ɗiɗikin hannunka a tsakiyar kirjin jariri kusa da layin nono. Na biyar maimaita matakai uku zuwa huɗu a cigaba da musaya tsakanin ɓarin baya da bugun kirji har sai abun ya ɓace ko kuma jariri ya kasa masawa. Na shida kira domin neman taimako idan ke kaɗai ce da sjaririnki, ki kira taimakon gaggawa bayan yunƙuri kawar da abun.

Gurɓacewar hanyoyin ruwa na iya haifar da munanan sakamako ga lafiyar ɗan adam, wanda ke haifar da yaɗuwar cututtuka na ruwa. Ga wasu hanyoyin gurɓacewar ruwa na cututtukan da suke iya haifarwa. Na ɗaya akwai cutar da take zuwa ta wurin hanyan sharan mutane da dabbobi da su aka samu suka shigo cikin magudanar ruwa cututtuka irinsu e-coli da. Na biyu akwai virus kamar water virus da hepatitis A ana iya gurɓata hanyoyin ruwa da hanyar shara. Na uku akwai ƙwayoyin cututtuka irrin su wanda ake ce dasu parasite suma suna kawo cututtka. Na huɗu akwai chemical wanda ake amafani dasu suma sukan iya zo magudan ruwa cututtuka na ruwa sun haɗa da cholera wanda ƙwayar cutar yake haifarwa, akwai zazzaɓin typhoid wanda ƙwayar cutar sa yake haifarwa. Akwai kuma cutar da ake kiran ta uhm dysentery ko kuma gudawa wanda ne ke haddasa shi, akwai kuma wanda wanda ƙwayar cutar ne ke gudanar da shi akwai ke gudanar dashi. Akwai wanda shi kuma parasite ne ke haifar dashi

Hanyoyin keɓe mai covid 19 wato cutar corona sunanan kamar haka, na farko keɓewa a gida, a zauna a wani ɗaki na daban, a yi amfani da banɗaki na daban, a kaucewa hurɗa na wasu mutane daban, a sanya abin rufe fuska, kuma kasance da tsafta, na biyu, kayan kariya na PPA marks, a sanya abin rufe fuska don rufe hanci da baki lokacin da kuke hulɗa da wasu ko lokacin barin ɗakin keɓewa, na biyu, globe, a sanya safar hannu yayin sarrafa abubuwa masu war gurɓata kamar wanki ko shara, na uku, kariyar ido, ka sanya kariya da a ido kamar tabarau da garjuwar fuska da kuma yanayin shara a tsaftace da kawar da fila filaye a tsaftace a kai a kai da kuma kawar da sama saman kamar fankolo, kofi, makulli, as aska da sauransu sabida mai cuta da yake nan da corona zai iya yaɗa ma wanda baya da shi a cikin sauƙi.

Ana kamuwa da cutar ibola ta hanya kamar haka, na ɗaya, shafar ruwan jiki na wanda ya kamu da cuta kamar jinni, gumi, ko kuma manniyi, na biyu, taurin taɓa gurɓatattun kayan aiki kamar wurin kwanciya, tufafi, ko kuma ai kayan aikin likita, filaye a cikin wuraren kiwon lafiya, na uku, idan an tuntuɓi dabbobi masu kamuwa da cuta ta wurin farauta ko sarrafa namomin kamar irin su jemage da biri za a iya samun cutan, na huɗu yin hurɗa da guɓatattun kayan aikin likitoci da amfani da gurɓatattun kayan aikin likta kamar su allura, sirinji, da sauransu, na biyar yin hurɗa da ruwan jikin na wanda ya kamu da cutan saboda shi wannan kwayar cutan yana bin ruwan jiki, akwai kuma ƙungiyoyi masu hatsari kaman ma`aikatan kiwon lafiya ko kuma `yan uwa da masu abokai na wanda yake da ciwon ko kuma masu yin jana`iza ko kuma mafarauta wanda suke farautan irin waɗannan dabbobi kuma suke kama su suke ci, akwai matakan riga kafina wannan cutan corona kaman kiyaye tsafta amfani da kariya da kuma bin hanyoyin da suka dace don rage ma`amala da ruwan jiki na wanda ya kamu da cutan.

Targaɗe, targaɗe yakan samu yayin da ƙasussuwan jikin ɗan Adam aka tilasata musu domin su kauce daga inda suka saba zama ko kuma daga rukunin da suka saba kasancewa yakan zo ne tare da matsananin zaɓi da kuma yakan kawa kumburi. Hanyoyi da ake amfani domin jinyan sa na ɗaya za a samu lipton wanda ze ɗauki ƙashin ya mayar da shi a rukunin da yake, na biyu za a iya amfani da wasu abubbuwa kaman bandeji se a ɗan bayan an mayar da shi don ya samu ya tsaya na ɗan lokaci me tsawo domin ya kama yanda ake buƙata. Na uku akan yi amfani da magunguna wanda mutum ze sha da kuma na allurai domin rage zafi na jiki wanda shi mara lafiya ke fama da shi, na huɗu akwai wasu magunguna wanda suke nan kaman irin mai irin na mesa wanda ake amfani da shi ake shafawa da mara lafiya a daidai inda ya samu targaɗe, saboda ya taimakama wannan warkewan ciwon da ya samu a wurin se kuma akwai wasu abubuwa da yake taimakawa wanda za a iya amfani da su. Za a iya taimakawa wannan wajen lafiya domin ya koyi yanda ze fara yin amfani da wannan sassa na jikin ya sa a hankali ba tare da ya ji zafi ko mai da ciwo baya ba.

Kora ta gaggawa tana nufin kawar da mutane nan da nan daga yanayi mai haɗari ko na barazana da rayuwa a wuri mafi aminci. Babban burin kauda da gaggawa shi ne don kare rayuka da kuma hana raunuka a nan ya cancanci in yi bayani akan kau da na gaggawa nau’o’in kau da na gaggawa sun haɗa da na ɗaya fitar da wuta idan gobara ta tashi. Hanyoyin fitar da su da fita daga ginin cikin sauri da aminci na biyu fitar da bala’i na ɗabi’a kauda saboda kamar goguguwa girgizan ƙasa ko ambaliya, ana buƙatar daukan matakin na gaggawa don tabbatar da tsaro, na uku fitar da kayan sinadarai ko masu hatsari a lokuta da zubewar sinadarai ko wasu abubuwa da za su iya cutar da jama’a. Idan hakan ya faru akan gaggawan kau da domin a cire jama’a daga wannan wuri, na hudu wato fitowar gaggawa ta likita, fitowar likitocin sun haɗa da jigilar mara sa lafiya zuwa wuraren kulawa da lafiyansu.

Yin maganin ƙonewa da sauri hanayoyi suna nan kaman haka a ƙayyade kimar tsakaninn girman ƙonewan a gano nau’in matakan taimako na farko sunana kaman haka na ɗaya a dakatar da ƙonewan a cire tushen ƙonewan ko kuma a kawar da mutun daga ciki na biya zuba ruwan fanfo mɛ sanyi akan ƙonan na tsawon minuta goma shabiyar na talatu a cire tufafi da kayan ado a hankali daga jikin mɛ ƙonan na huɗu a rufe ƙonewan wato a rufe wajen da aka ƙone na biyar a kula da tsaftan raunukan akwai matakai da za a’iya bi na ɗaya asa ruwan fanfo mɛ sanyi akan ƙonan na tsawon minuti goma

Karaya, wanda kuma ake sani da karyewa na ƙasusuwa na iya nuna cewa akwai wasu alamomi da suke tattare da shi kamar haka; Na ɗaya ciwo mai tsanani, yawancin ciwo shi ne farkon alamar karaya kuma yana iya kamawa daga mai laushi zuwa mai tsanani. Na biyu kumburi da kuma kumbura, kumburi da kuma kumbura su ne alamun karaya, musamman a kwanakin farko bayan raunin. Na uku, karaya na iya sa ya yi wahala ko kuma mutum ba zai iya yi wa motsi na gaɓoɓinsa ba ko wurin da aka samu karaya. Na huɗu lallacewa, a wasu lokuta, karaya na iya haifar da wata nakasa da ake iya gani kamar karkatacciyar ƙafa ko kuma ba mutum ya iya tafiya yanda aka saba ganinshi na yi ba. Na biyar rashin zaman lafiya, karaya na iya haifar da rashin kwanciyar hankali a cikin gaɓoɓin haɗin gwiwa ko gaɓoɓin da abin ya shafa, yana sa ya zama mai firgita ko rashin kwanciyar hankali matuƙa.

wato duba lafiya mai cikakke wato ana nufin cikakken gwajin likita ne wanda ke tantance lafiyar mutum gaba ɗaya tare da gano haɗarin lafiyar anan ga bayanai na abunda binciken lafiya mai cikakken jiki yakan haɗa na ɗaya akwai gwajin jini yawan gwaje-gwajen jini suna nan da dama kaman gwaji wanda akeyi domin tantance ƙwayoyin jini na platelet a turance ake kiran sa blood ko kuma complete blood count ko full blood count na biyu akwai gwajin jini screen na jini don tantance aikin hanta da ƙoda da kuma sukarin jini da bayanan lipid na uku akwai gwajin aikin thyroid don kimanta matakan na thyroid a jiki na huɗu akwai gwajin cutar tuƙa kaman su HIV Hepatitis da sauran su akwai kuma gwajin hoto gwajin hoto kaman na akwai farko akwai na x-ray wanda ake duba ƙasusuwa akwai na ECG wanda ke tantance lafiyar zuciya akwai kuma na bincike wanda ake kira da CT wato don kimanta gaɓoɓin ciki da gano abubuwan da zasu iya faruwa akwai kuma gwaje-gwaje wanda suke nan kaman irin wanda ake kira spirometry wato don tantance aikin hun-hun akwai ediometry wato don tantance wasu gefe

A nan akwai wasu muhinman gwaje-gwaje da tantancewa wanda mutun ya kamata ya san da su, jarirai daga shekara 0-18, za su so su u yi wannan bincike na ɗaya gwaje-gwaje na cututtukan kwayoyin cuta da cututtukan kwayoyin cuta da dama. Na biyu yin bincike akai-akai don matsalolin jini, na uku ya kamata a bugar da ƙarancin tunani da kuma bincike akan yanda komulo suke girma da kuma wa’yannan manya kaman ‘yan shekara 19-64 ya kamata su yi gwaje-gwaje akan duba hawan jini da abubuwa, akwai kuma gwajin yawan sinadaren flastarun da gwajin ciwon siga, da kuma tantancewan cutan kansan nono na mata da gwajin ciwon daji na hanji, da kuma akwai wani gwaji da za a duba ciwon daji na fata. Manya wanda suke shekara sittin da biyar zuwa sama za su yi gwaji na tantance aikin fahimta ko kuma ƙarfin kwakwalwansu da kuma gwaji ciwon jiki da kuma ya kamta su yi gwajin ciwon ƙashi da kuma duba wa akai-akai domin sanin cututtukan za su iya taso wa.

Hana kamuwa da cutan ƙanjamau yana da mahinmanci kuma akwai hanyoyi da yawa masu sirri don rage haɗarin watsa su. Ga wasu hanyoyi daga ciki: na ɗaya ayyukan jima’I, yin amfani da ƙwaroron ruba daidai kuma a kai yana rage yawan haɗarin kamuwa da cutan, na biyu amfani da man shafawa yi amfani da man shafawa na ruwa don rage haɗarin karyewan kororon ruba, na uku a guje yin jima’i mare karewa, akwai kuma hanya na shan magani da ake amfani da ita firem a Turance magani ne wanda zai iya taimaka ya hana kamuwa da cutan hiv, bayan kamuwa da cutan akwai kuma yanda za a nima kulawan likita a cikin gaggawa da bo da idan an faɗa cikin haɗarin kamuwa da shi akwai kuma shirye-shiye na musanman na allura, akan yi amfani da allurai da dama domin alluaran da ba za su iya amfani da su ba da kuma jirinjin don rage haɗarin kamuwa da cutan wato a rage amfani da abubuwa kaman su allurai idan za a yi amfani da shi sai dai a ba kowa sabon tasa.

hanyoyi da ake bi domin a kare kai dan kamuwa daga cutan ƙanǳamo suna nan kaman haka na daya wato ƙaura ce da yin ǳima'i na buyu sunan Kaman haka wato azama ana da aminci ma ma'aurata na uku akwai kuma anfani da roba na hudu kuma yin amfani da gwaǳe-gwaǳe domin asan matsaya na huda akwai kuma shan magani da bature ke kira prime wato free exposure magungunane wanda zai baiwa ma'aurata idan zasu so suyi suna so aure idan daya na dashi wato shi wanda bayi dashi zai runga sha dan kada ya kamu dashi na shida da kwai kuma wanda muke kira post exposure wanda bayan mutun ya gamu da hatsari koh kuma gurun aiki siringy na wanda yake da cutan ya samu ya maka rauni zaka iya kasha shi wannan magani zai iya maka kariya Kafin wannan kwajan cutan su fara aiki aikin ka zai kaman shinge ya tsareka ya tare ka ba tare da wannan kwayan cuta na kanǳamo ya shiga jikinka bai kuma yi tasiri ba mun gode sosai sai anjima.

A yayin da gobara ta tashi a hotel ma’aikacin gidan yana taka muhimmiyan rawa wajen tabbatar da aminci na baƙi da ma’aikata. Ga wasu muhimman ayyuka ga ma’aikacin gida wanda zai iya yi na ɗaya gargaɗin ma’aikaci wato idan ma’aikacin gida ya gano gobara to ya gaggauta sanar da sauran ma’aikatan da kuma baƙi da kuma tawagar sa domin a samu gudunmawa a hotel ɗin, na biyu a kunna abin kashe gobara masu aikin gida su san inda gobaran take sannan su kunnata domin sanar da wasu a hotel ɗin. Na uku kwantar da baƙi masu aikin gida su taimaka wajen kwashe baƙi daga yankin da abun ya shafa, na huɗu bayar da bayanai, ya kamata ma’aikatan gidan su ba da bayanai ga baƙi da sauran ma’aikata game da wuraren da ake fita na gaggwa, na biyar tsaro akan lokaci, masu aikin gida ya kamata su kiyaye, su kiyaye wuraren da za su iya hana sake shigowa da kuma hana lalacewa na wasu abubuwa, na shida taimakawa ya kamata a samu taimakawa na ƙungiyoyi na kula da gobara don a samu a kashe wuta a kan lokaci.

Wato ita cutar covid 19, cuta ne wanda ke shafar huhu ta hanyoyi da dama, kama daga mai sassauci zuwa mai tsanani. A nan, ga cikakken bayanai na yadda cutar covid 19 ke iya yin tasiri ga huhun ɗan-Adam:: a alammomi masu sassauci na ɗaya, covid 19 na iya haifar da kumburi a cikin huhu. Yana haifar da alamu kamar tari, zazzaɓi ko kuma ƙarancin numfashi. Na biyu wato ƙwayar cutar nan, tana iya haifar da cutar sanƙarau, kumburin hanyoyin iska, wanda zai iya haifar da tari. A cikin alamomi masu tsanani, muna nan, suna nan kamar haka: na ɗaya, rashin numfashi, wato cutar covid 19 na iya haifar da gazawar numfashi wanda ke buƙatar samun iska don tallafa wa numfashi na gaba ɗaya. Na biyu, akwai kuma lalacwar huhu. Munanan covid 19, munanan covid 19 wato yana iya haifar da lalacewar huhu na mutum gami da taɓo da kuma abin da ake kiranshi a turanci fibroices. na uku, cutar huhu, covid 19 na iya ƙara haɗarin kumburin huhu da kuma toshewar jijiya a cikin na huhu.

Magungunan antibiotics, magunguna ne da ake amfani da su domin kashe kwayoyin cuta yanda suke aiki na farko su kai katse landan ga yanda waɗannan kwayoyin cuta sukan samu bangon su wato magunguna kaman su amfisilin da kuma irin su fenesilin, na biyu suna hana gina jiki wa kwayoyin cuta, magunguna irin su wanda ake kira eretromenci ne suna aiki ne ta wannan hanya, na uku akwai wanda suke aiki domin su hana kwayar halitta na kwayoyin cuta kamar magunguna wanda ake amfani da su irin su gentamacine su ne suke hana kwayan DNA na wannan kwayar cuta. Na huɗu suna iya aiki domin halatta aiki na membrain wato magunguna kamar su polymoxin, suna lalata kwayar cuta wanda a ƙarke ke haifar da mutuwan kwayar cutan. Ina ake samo antibiotics? Yawancin maganin kashe kwayoyin cuta ana samun su ne daga tushen halitta kaman irin su fungi daga bacteria daga kuma ƙasa akwai kuma wanda ake yi LAB.

Wato ita syphilis cuta ce wanda wata ƙwayar cuta mai suna ‘Treponema Palidium’ ke haifarwa kuma ana iya maganinta a sauƙaƙe. A asibiti da farko idan ya fara ana kiranta latent syphilis wato ba a iya gane ta da wuri. A kan iya amfani magani kamar Benzathine Penicillin da kuma akan iya amfani da Doxycycline domin a magance ta. Wani lokaci kuma kan sa Azithromycin shi ma yakan taimaka. Idan ya jima ana kiransa ‘Late Latent Syphilis’ ko kuma ‘Latent Syphilis of Unknown Duration’. Wannan shi ma kamar na farko akan yi amfani da Benzathine Penicillin ko kuma ko kuma a yi amfani da shi Doxycycline ko Azithromycin. Idan ya jima yakan kai wani stage, ana kiransa ‘Neuro Syphilis’. A wannan gaɓa akan using, akan yi amfani da ‘Aqueous Crystalline Penicillin G’ da kuma akan iya kuma yi amfani da wasu magunguna kamar irin su: anti-biotic irin na Ceftriaxone allurai domi ya taimaka wa kasha shi, saboda ya yi abin nan, yawa. Idan ya wuce wannan gaɓa yakan kai wani matsayi da ake kiransa Syphilis na haihuwa. A wannan lokacin akan ce ana amfani da ‘Aqueous Crystalline Penicillin G’ don maganinsa da kuma tare da sauran magunguna don haɗa maganisa gaba ɗaya.

Wato abinci mai gina jiki yana takamahinmiyan rawa wajen tallafa wa tsarin rigakafi kuma daidaitaccen abinci na iya taimakawa wajen haɓaka rigakafi da hana cututtuka da wasu hanyoyi da abinci mai gina jiki ke tallafawa tsarin rigakafi na jiki, na ɗaya akwai sinadaren da ake cewa micro nutrient kaman irin su protein, wato abinci masu gina jiki, carbohydred da fart suna da mahinmanci domin taimakawa. Akwai kuma sinadaren vitamins kaman vitamin c, d, e, da kuma wasu minerals ko su zink, iron suna taimakawa matuƙa domin gina garkuwan jiki, akwai kuma wasu sinadarai da ake kira anti ogzidons kaman su karoti, boya da sauransu suna da amfani matuƙa na wajen gina garkuwan jiki. Akwai wasu abubuwan da ake samu a abinci ko kuma in ce wasu nau’in abinci wato akan irinsu ‘ya’yan itatuwa, irinsu citrus wanda suke da vitamin c, su bayleve wanda suke da vitamin d, suma sukan taimaka matuƙa wajen gyara jikin mutun da kuma inganta garkuwan jiki. Akwai kuma dankali mai zaƙi shi ma yanada amfani sosai da kuma namomin kaza da kuma binci da ake samu, Bature yana kira probiotics suma suna taimakawa domin gina garkuwan jiki.

Miƙewa dabarace da akanyi amfani da itta dan haɓɓaka sassauci da yawan motsi da kuma rage ciwo tsoka. Lokacin da mutun yai shinfida a zahiri kuna iyya canje canje ga tsakokida nama mai hadɗi ga yadda bikewa ke shafarsu. Akwai canje canje nanan take, tsawaita zaɓan tsoka idan ka mike kana ƙara tsawaita zaɓar tsoka wanda ke bada damar yawan motsi. Na biyu lalacewar konkodin tsoka, kwayoyin tsoka sune na masamman masu ƙarɓa a cikin tsokoki waɗan dake gano canje canje a tsayi da kuma sauri. Miƙewa yana sassauta waɗannan ‘yan’ sanda, yana rage tashin hankali na tsoka. Na uku akwai rage kaurin tsoka mikewa na rage kaurin tsoka ta hanyan ƙara tsayin Karin tsokan jiki. Akwai canje canje naɗan karamin lokaci kamar. Na ɗaya ƙarin sassauka miƙewa na yau da kullum na iyya haifar da sassauci saboda canje canje a jikin sashin tsako. Na biyu ingantaccen motsi da motsi mikewa yana taimaka wajen kiyayewa ko inganta motsi da haɗin guiwa yana bada motsi mai inganci. Na uku rage ciwon tsoka miƙewa zai iyya taimakawa wajen rage ciwon tsoka.

Covid 19, ana yaɗuwa ko kuma ana yaɗa ta farko daga mutum zuwa mutum ta hanyan ɗigon numfashi, hulɗa da gurɓataccen wuri da kusanci da mai cutar. Ga manyan hanyoyin watsa su: Na ɗaya, daga idan mutum mai cutar ya yi magana ko tari ko atishawa, sai su saki ɗigon numfashi da ke iya gangarowa a baki ko hancin mutanen da ke da su. Na biyu, kasancewa cikin taku shida na wanda ya kamu da cutar na tsawon lokaci na iya ƙara kamuwa da cutar. Uku, saduwa da jiki, taɓa hannu ko musabaha ko raba abinci da abin sha da mai cutar shi ma yana iya yaɗa cutar. Sannan gurɓatacciyar filaye ko kuma ƙwayar cut ana iya rayuwa a sama ko kuma a wurare da akwai rashin tsafta. Waɗannan shi ne a taƙaice hanyoyi wanda za a iya kamuwa da wannan ƙwayar cut ana covid 19.

Yin bandeji na hannu na iya zama da wahala amma tare da dubarun da suka dace za ku iya b ada ingantaccen tallafi da kariya ga raunin da ya faru ga jagoran matakai wanda zaa iya bi. Na farko wato a shirya hannu a tsaftace ko kuma a bushe, hannun a tabbatar da hannun ya bushe kuma kamin a yi amfani da shi na biyu za ku buƙaci naɗaɗɗen bandeji wanda aka shirya shi, na uku a sanya hannu tare da miƙa yatsu da wuyan hannu a mike na gaba wato idan akwai buɗaɗɗen rauni ko wuri mai mahimmanci sai a shafa a wurin ko kuma wato mashin don kare shi, sai a naɗa bandejin a bi da shi sai a kiyaye bandeji wato da zarar kin naɗa bandeji a hannu sai kai tsare shi da ɗayan hannun, na biyar sai a duba wurare daban-daban wato a duba hannun don ganin yadda ya dace ka da ya matsa sosai ka da kuma ya sake sosai.

Ga yanda za ku bi wa kanku allura wanda aka riga aka ja a cikin sirinji na farko, za ku ɗauki wato audiga wanda yake da tsafta, sai ku sa a cikin sinadari wanan maganin dake kashe kwayoyin cuta, wato sɪfɪrit ku share, inda za a bada alluran, bayan kun share shi da ƙawo, sai kuma a bari ya buhse a ɗan riƙe fatan a haŋkali da ɗayan hannu a ɗaga shi, sai a ɗauki alluran a cire hular shi, sai a haŋkali za a soka bakin alluran a cikin fata ɗin, bayan an soka sai a fesa maganin a haŋkali, bayan an gama fesa shi, za a fara zare shi a haŋkali a riƙe ɗaiɗai bakin inda ya shiga da audiga saboda, in aka zare shi ya fita, sai a riƙe wannan audiga a wurin, sai a tsaya da shi na ɗan wasu, sakan kamar guda goma, saboda idan akai saurin ɗagawa, ze sa wannan shi ainihin sinadarin da aka sa a ciki, ya samu ya fice, yayin da aka riƙe shi, zai samu ya bazu, ya kuma samu shiga hanyoyin jini, ya zaga cikin jini domin ya samu yin aikin da yakamata ya yi. Bayan kunama shi, kuma sirinji ɗin, sai kusa shi a wurin wanda za a je a zubar da shi ba tare dai a kawo hatsari ma wani ba. Mun gode sawa da wanan bayani ma da muka samu mukai muku a cikin wanan ƙaramin lokaci sai anjima.

Ga yanda za ku iya ku ba wa kanku allura wanda aka riga aka ja a cikin sirinji na farƙo, za ku ɗauki wato audiga wanda yake da tsafta, sai ku sa a cikin sinadari wanan maganin dake kashe kwayoyin cuta, wato sɪfɪrit ku share, inda za a bada alluran, bayan kun share shi da ƙawo, sai kuma a bari ya bushe a ɗan riƙe fatan a haŋkali da ɗayan hannu a ɗaga shi, sai a ɗauki alluran a cire hular shi, sai na a haŋkali za a so:ka bakin alluran a cikin fata ɗin, bayan an soka sai a fesa maganin a haŋkali, bayan an gama fesa shi, za a fara zare shi a haŋkali a riƙe ɗaiɗai bakin inda ya shiga da audiga saboda in aka zare shi ya fita, sai a riƙe wannan audiga a wurin, sai a tsaya da shi na ɗan wasu sakan kamar guda goma, saboda idan akai saurin ɗagawa, ze sa wannan shi ainihin sinadarin da aka sa a ciki, ya samu ya fice, yayin da aka riƙe shi, zai samu ya bazu, ya kuma samu shiga hanyoyin jini, ya zaga cikin jini domin ya samu yin aikin da yakamata ya yi. Bayan kunama shi, kuma sirinji ɗin, sai kusa shi a wurin wanda za aje a zubar da shi ba tare da ya kawo hatsari ma wani ba.